Omusajja ayambadde essaati enjeru agikubye ekikalu era asibye n'omusipi. Ku mutwe gwe aku ayambadde enkoofiira. Mu ngalo ze ayina by'akutte mu ngalo era mu ssanyu ttunuulira. Alabika ayina akazannyo ke yali azannya naye ng'alabika akanyumirwa okukamala.

Eggaali y'omukka eri ku luguudo lwayo etambula era erabika ng'eriko gy'eva bwetyo era, ebbali waayo waliyo emiti egy'enjawulo, oluguudo lwayo eraga nti ssayidi waliwo olulala siŋŋanya obalyawo n'endala, oluguudo luno terufaananako ng'ez'ettaka kuba luno ddwo engeri gy'eri enzito.

Omusajja ali n'akalenzi. Bakutte obwato obutono. Balabika bava kuwugamu era nga bali ku lubalama lw'amazzi.

Omusawo nnaasi akuba omulwadde empiso, eruuyi eri eriyo omusajja ayimiridde ng'abatunuulidde, nsi ono ky'akola alaga akitegeerera ddala bulungi.

Kalina empanvu ennyo eriko emyaliiro egiwererako ddala era erabika ng'ekyali mu kugenda mmaaso n'okkakkalabizibwako emirimu, erabika nga tennaba kumalirizibwa bulungi naye mu maaso gaayo erabika ennungi ddala era n'enjuyi waayo eriyo ebirala ebirinaanyeewo eby'enjawulo.